Umundu wa'ambile bumitso khu lusaniya ali khusesa wakwarire tsi sleeper mubikyele.

Mushifani muno nabonemo bunyaasi bwa green bwaruranila nabu nabonemo ni nisolo yemumeetsi isi balanga bari i'crocodile Kuli khukendela khumeetsi awo kuli khukhwama mumabaale kwitsa mumeetsi

Musifaani naboonemo babenyaayi bekimipiila, bali khukhwinyaaya kumupiila, baali. mushisaawa, awo naboonewo bisaala, inyuma we bisaala ibyo nabooneyo shishombekhe, nabooneyo shishombekhe oba shili nga shitiima, shemile lwe inyuma iyo.

Mushifani nabonemo ibendela ye linambo lye Uganda ilikho crested crane ella ibendela yino ilikho tsi'color tsitaru khulikho ni imbesemu imbesemu ni color ye nabinzali ni color imali

Khunawoyu nabonekho ku borehole kwe kameetsi bakuselakilila ni bisaala ,kulikho nii ni ku pochi kujanjaba kameetsi kuli kwa green, kuliyo kupila kwe kameetsi kuli shimbi isi kameetsi kekhamo

Mu syifwaani muno khembonamu kamateeka, kamateeka kano karurakila bunu khunulo ate kosi karurira atwela mbawo lili aleeyi isi ilyaase ta kosi kanina atweela ate kalikho bikele biboofu.